Suuraan as irratti argamu suuraa Konkolaataa guddaa fe'umsaa fi akkasumas geejjibaaf kan fayyaduu dha. Innis wantoota garaa garaa baachuuf kan tajaajiluu dha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa gosa allaattii tokkoo yoo ta'u, allaattiin kunis ammoo allaattii adii bareedduu, namoonni nageenya agarsiistuu jechuudhaan mana isaaniif naannawaa mana isaanii keessatti kan guddisan yeroo ta'u, gosa allaattiiti jechuudha.

Suuraan asirratti arginu Kun, suuraa fiigdonni waliin kan fiigaa jiran yoo ta'u isaanis immoo mormii guddaa keessa kan waliin galanii wal dorgommii guddaa keessatti kan argaman ta'uu isaanii kan agarsiisuu fi fiigdota biyyoota garaagaraatii dhufan ta'uu isaanii kan agarsiisudha.

Suuraan asirratti arginu Kun suuraa dubara naannawaa gaambeellaa yoo ta'u, isheenis immoo uffata aadaa yookiin akkaataa mataa ishee fi rifeensa ishee illee aadaa ishee ibsuun kan uffattee fi kaawwattee callee morma ishee irraa kaawwatte kan argamtu yoo ta'u maalummaa ishee ibsuuf kan dhaabbatedha

Suuraan asirratti arginu kun suuraa wanta dibannaa yoo ta'u, qaama keenya guutuu dibachuudhaaf kan nu gargaaru yommuu ta'u, innis immoo qaama keenyaaf bareedina akkasumallee nageenya qaama keenyaa eeguudhaaf kan nu gargaaruudha. Kanaafuu qaama keenya guutuu wanta dibachuudhaaf itti fayyadamnuudha.

Suuraan asitti arginu kun suuraa mana gurgurtaa meeshaalee garagaraa yoo ta'u, bakki gurgurtaa kunis immoo wantoota akka dibannaa, saamunaa garaagaraa, wantoota qulqullina qaama keenyaa eeguudhaaf nu gargaaran bakka itti gurguramudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa waraqaa beeksisa adda addaa agarsiisu yoo ta'u, innis immoo gaazeexaa jechuudhaan kan waamnu wanta haaraa naannawa keenyatti uumame guyyuu guyyuudhaan kan irratti irraa dubbisneetoo irraa hubachuu dandeenyuu dha jechuudha.

Suuraan as irratti arginuu suuraa dubara takka yoo ta'u, dubarii kunis uffataa aadaa ufatee mataa ishee illee akka uffataa aadaaf ta'uutti tolfatetoo akkataa naannoowwa isaanitti yookaan ammoo aadaa ishetti kan mataa isheefi ufanaa ishee tolfamtetoo argaamtuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa oduu uummataaf dhiyaate kan agarsiisu yoo ta'u, oduun kunis immoo waa'ee namoonni gurguddoon hojii isaanii yennaa hojjetan dhag-ilaalii irratti kan muldhatudha.

Fakkiin asirratti arginu kun atileetota Ithiyoopiyaa biyyaa duba'itti maraatooni mo'atani mo'achuudhan badhafamanidha. isaanis atileetii yookiin kaattu, badhaatu erbaa fi figaa kan bira immo Bute Gammachuu jedhamanidha jechudha.

Suuraa asirratti arginu kun suuraa mana amantaa Islaamaa yoo ta'u, mana amantaa isaanii keessattis ummattoonni (Muslimoonni) kadhannaa isaanii kan geggeessaa jirani kan agarsiisudha.

Suuraan asirratti arginu kun gosa dibannaa adda addaa kan of keessatti qabatu yoo ta’u, dibannaan kunniin immoo qaama keenya akkasumas rufeensa keenyaaf kan oolan ta'uu danda’u. Isaanis immoo kan rufeensa ittiin miiccatan ta'uu danda’u, qaama keenya ittiin dibachuudhaaf kan yeroo baay'ee shamarran fayyadamanidha. Goda dibannaa adda addaati kan arginu jechuudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa mana jireenyaa tokkoo yoo ta'u, manni jireenyaa kunis mana jireenyaa naannoo baadiyyaatti kan argamu yoo ta'u, innis kan aadaa yookiin naannawaa sanatti baramee hojjatame innis mana citaa jedhamee kan beekamudha.

Suura kana irratti kan arginu, suuraa rifeensa gosa garaagaraa akkaataa dhahiinsa rifeensa gosa garaagaraa kan nutti agarsiisu yoo ta'u, hundumtuu akkaataa aadaa Oromoo, mataa dhahiinsa aadaa Oromoo eeggateetu kan dhahatan yoo ta'u, aadaa keenya kana ibsuudhaaf suuraa ka'edha.

Suuraan kun kan agarsisuu gosaa dhugaatti tokkoo yoo ta'uu, gosti dhugaatti kunis immoo gosaa dhugaatti mana cuunfatti faayadamuu dandeenyuu yoo ta'u, innis dhugaatti cuunfaa muduralee irra hojeetamu yoo ta'u, muduraa Avukadoofi Mangoo irra hojeetamee kan argamudha kunis.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa gosa dibataa yommuu ta'u, dibanni kunis immoo yeroo kamiyyuu dibachuu kan dandeenyuu fi madaa illee fayyisuuf kan nu gargaaru, bakka gogaa dibanneetoo ittiin laaffisuuf kan itti gargaaramnudha.

Suuraan asirratti arginu kuni suuraa meeshaa aadaa yoo ta'u, meeshaa aadaa mana keessa taa'u kan Cooccoo jedhameetoo beekamu kan aannan itti nammuuf gargaaruu dha. Kanaafuu, meeshaa manaa Cooccoo jedhamuu dha jechuudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa bakka bareedee qophiidhaaf akka ta'utti qophaa'e yemmuu ta'u, innis ammoo suuraa bakka wantoota gara garaatin fakkeenyaaf afuuffaadhaanfi wantoota babbareedoo gara garaatiin fayyadamanii kan babbarechanii qopheessan yemmu ta'u, innis guyyaa dhiirri tokko dubara tokkoof guyyaa gaaffii gaa'elaa gaafatu itti fayyadamudha jechuudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa namoonni uffata aadaa uffataniitoo farda gulufaatii geerarsaa fi sirba aadaa isaaniitoo kan guyyaa irreechaa dhiyeessan argamanii dha jechuu dha.

Suuraan asitti argitan kun suuraa namoonni kennaa itti walii kennaa jiran yoo ta'u, kennaa kanas immoo abbootiin amantaa nama gargaarsa yookiin immoo hojii gaarii hojjachuu gatii jedhamuuf kan kennaa kennan ta'uusaati.

Suuraan asirratti arginu Kun suuraa kophee dubaraa isheen kophee keewwattee yoo ta'u, kopheen kunis immoo yeroo qorraatiif haala gaarii ta'een kan keewwatamudha. Kophee kanatti yeroo qorraatti akkasumas yeroo roobaa fi bokkaa kaawwachuu dandeenyu yoo ta'u kan ho'inaaf nutti toludha.

Suuraan asirratti arginu kuni suuraa namootni hojii gurgurtaa garagaraarratti bobba'anii argaman yoo ta'u, kanneen akka hojii uffata gurguruu, handaaqqoollee gurguruu kanneenidha.

Fakkiin asirratti arginu Kun, naannoo biqiltoonni addaa addaa itti argamanidha. akkuma arginu naannoo magariisaa biqiltoota garaagaraatiin guutamee haala teessuma lafaa addaa addaa kan qabu yoo ta'u, biqiltoota gosa addaa addaa nutti mul'atu jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa lafa qonnaa yoo ta'u, lafa qonnaa kana irratti midhaan facaafamee, toora tooraan kan argamudha.

Suuraan asirratti arginu kuni suuraa mana nyaataa keessatti yookiin mana nyaataa aadaa keessatti shamarree buna danfistu yoo ta'u, shamarreen kunis immoo buna danfisuudhaaf kan akaawaa jirtu ta'uusaati jechuudha.

Suuraan asitti argaa jirru suuraa dubartiin Farda guluftu yoo ta'u, kunis immoo wal dorgommii farda gulufuu irratti dhiyaatteetu kan dorgommii irratti mo'achuudhaaf jecha Fardashee qabattee gulufaa jirtu ta'uusaa kan agarsiisudha.

Fakkiin asirratti arginu kun gosa dhugaatii yoo ta'u, dhugaatiin kunis mana dhugaatiitti dhugaatii alkoolii qabu kan mana dhugaatiitti kan gurguramu yoo ta'u, dhugaatiin kunis immoo dhugamuudhaaf kan waraabamee qophaayee kan cabbiillee of keessaa qabudha.

Fakkiin as irratti arginuu kun beeksisaa waayi yoo ta'u, innis moo beeksisa ministerii yookiis moo wajiirri faayaa baasee yoo ta'u, innis Itoophiyaati hanga ammatti namoonni dhibbaaf torbatamii lama wal'aansa tajaajila Kalee bakka buusuu argachuun ibsameera beeksisaa jedhu agarsisa.

Suuraan asi irratti arginuu kun suuraa Gaamoo mana Amantaa tokko agarsisuu yoo ta'u, manni Amanta kunis immoo 'Mana Amataa Ortodoksii Tawayidoo" yoo ta'u, manni Amantaa kunis mana Amanta Magalaa Finfinee keessatti argamuu mana Amantaa Silasee jedhamuudhaan beekamudha jechuudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa namoota daandii konkolaataarratti haala deemsa konkolaataa akkasumas illee namoota miilaan deeman seera eegsisuudhaan seerri daandii konkolaataa akka eegamuuf nageenya keenyaaf eegamuuf kan tajaajilanidha.

Suura kanarratti arginu kunii, uffata aadaa naannoo oromootti kan uffatamu uffattee jirti yoo ta'u, uffanni kunis naannawwaa baaleetti kan uffatamudha. Isas harkaasheerra, mormasheerratti akkasumas addaasheerratti callee kaawwaattee kan argamtu yoo ta'u, harkasheerratti kan qabatte kun immoo meeshaa cooccoo jedhamu yoo ta'u, kan mataasarratti qabatte jirtu immoo qolobshaasha kan jedhamudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa koolleejjii yookaan immoo dhaabbata barnootaa kan agarsiisu yoo ta’u, innis immoo dhaabbata Leenca Gurraacha jedhamuun beekamu yoo ta’u, innis fayyaa fi barnoota illee kan walii kennudha

Suuraan asirratti arginu Kun, suuraa fuduraa tokkoo yoo ta'u, fuduraan kunis immoo fuduraa goraa jedhamuun beekamudha. Goraan kunis diimaa bulloo xixiqqoo yoo ta'u, baayyinaan hammi isaa xixiqqaa yoo ta'u baayyinaan kan argamudha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa ijoollee taphatanii yoo ta'u, waldorgommii fiigichaarratti waliin dorgomuudhaaf kan waliin kaachaa jiran ta'uusaa kan agarsiisudha. Isaanis akka mana barumsaa isaaniitti dorgommii qophaaye waliin ta'aniitu kan wal dorgomanidha.

Suuraan Kun kan agarsiisu meeshaa ijaarsaa yoo ta'u, meeshaan ijaarsa Kun immoo bakka manaa yookiin immoo gamoo aaddaa kan itti fayyadamnu, maqaan isaas piinsaa jedhameetu kan gargaaru meeshaa sibiila yookiin waantota garaagaraa qabanii ittiin harkisanii buqqisanii baasuuf fakkeenyaaf bismaara ta'uu danda'a qabanii kan ittiin baasuudhaaf kan itti gargaaramnudha.

Suuraan asirratti arginu kun qe'ee yookaan bakka jireenyaa namoota magaalaa keessa juraatanii yoo ta’u, innis haala bareedaa ta'een yookaan haala yeroo ammaatiin hin deema jedhamee yaadameen hojjetamee kan argamudha.

Suuraan asirratti arginu Kun suura beeylada manaa yoo ta'u beeyladni Kunis saree jedhamuudhaan kan beekamu yoo ta'u sareen Kunis immoo qe'ee yookiin mooraa keenya eeguuf beeylada nu barbaachisu yookiin nu gargaarudha.

Fakkiin asirratti arginu Kun, konkolaataa geejibaa yoo ta'u, konkolaataan kunis immoo bishaan bakka tokkoo gara biraatti geejibuudhaaf kan ooludha. Bishaan kanneenis bishaan baayyinaan manneen jireenyaaf yookiin immoo bakkeewwan hojiidhaaf kan geejibuudhaaf ooludha jechuudha.

Suura kana irratti kan arginu suura maatii tokkoo yoo ta'u maatiin kunis waliin ta'anii daawwannaadhaaf daandiirra kan waliin deemaa jiran yoo ta'u suura maatii tokkooti jechuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa namoonni sirba naannoo isaanii kan naannoo Oromiyaa naannoo Shawaatti shibbifamu waliin ta'anii shubbisaa aadaa isaanii agarsiisudhaaf kan waliin ta'anii sirbaatoo jiranidha jechuudha.

wanti suuraa irratti argamu kun uffannaa yeroo ammaa waliin deemu kan uffate yoo ta'e, uffannaan isaa irraa bareeda yeroo ammaatti uffatamuu qaba jedhamee kan uffatee argamudha. Innis uffata haala salphaan yeroo salphaan uffachuu dandeenyu kan uffatee jirudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa Odaa yoo ta'u Odaa kana jalatti namoonni garaagaraa walitti qabamanii ni mul'atu. Odaa kana jalattis immoo manguddoonni garaagaraa iddoo garaagaraa bakka itti kennanii fi namoonni wal lolan illee bakka itti araaramanidha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu meeshaa bakka mana ijaarsaatti kan fayyadamnuu dha. Innis ujummoo bishaanii yammuu ta'u bishaan dabarsuuf kan tajaajiluu dha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa biqiltuu tokkoo yoo ta’u, biqiltuun kunis immoo kan nyaatamudha. Biqiltuu ' Shonkoraa' jedhamuu fi dhamdhamaa mi'aawaa kan qabu yoo ta’u, biqiltuun kun naannoo tokkootti biqilee haala bareedaa ta'een biqilee guddateetoo argamudha.

Suuraa kanarratti kan arginu qoricha aadaa ittiin hojjachuudhaaf nu gargaaru yoo ta'u namoonni yookiin ogeessoonni qoricha aadaa hojjatan gosa biqiltuu kana fayyadamanii qoricha aadaa garaagaraa kan fayyadamanidha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa meeshaalee bakka hojii yookiin immoo biiroo keessaa yoo ta'an isaanis immoo bakka hojiitti kan irra taa'uudhaaf akkasumallee laaptooppii ittiin hojjachuudhaaf itti fayyadamnu akkasumallee waraqaa yookiin faayila garaagaraa meeshaa keessa godhachuudhaaf akka nageenyisaa eegametti keessa gochuudhaaf kan nu gargaarudha.

Suuraan as irratti arginu suuraa Bosona tokkoo yoo ta'u Bosona kana keessattis immoo bineensota gara garaa waliin ta'ani baay'atani kan argamanidha. Bineensonni kunneenis akka dawwanadhaaf olaannitti yookiis moo akka Turiziimitti kan gargaran biyyaaf galii argamsiisanidha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa maatii tokkoo yoo ta'u, maatiin kunis immoo abbaan yennaa alaa gara manaatti dhufu, haati ijoollee ishee waliin isaanii dhaga'anii, sagaleesaa dhagahaniitoo suuta jedhanii dhokataniitu kan isaan eegaa jiranidha.

suuraan asirratti arginu kun suuraa nyaata aadaa biyya keenya Itoophiyaa yoo ta'u innis immoo gosa nyaataa buddeena, hanqaaquu, akkasumallee ittoo handaanqoo kan qabatee argamudha.

Suuraa asirratti arginu kuni suuraa meeshaa bakka ijaarsa manaa fa'itti itti fayyadamnu yoo ta'u, meeshaan kunis immoo halluu mana ittiin dibuudhaaf kan itti fayyadamnuu dha. Halluu garaagaraa mana ittiin qalameessuudhaaf kan nu gargaaruu dha.

Suuraan kun kan inni agarsiisu suuraa meeshaa ijaarsa manaatiif akkasumas illee bakka birootti kan fayyadamuu dandeenyudha. Meeshaan kunis "Piinsaa" jedhamuudhaan kan beekamudha. sibiilota sasalphoo adda addaa ittiin kutuu fi jabeessuuf dhimma itti baana.

Suuraan asii gaditti hojjatamu suuraa maatii yookaan namoota baay'ee waliin kunis immoo gammachuu isaanii waliin ta'anii kan suuraa waliin ka'anidha. Isaanis immoo daa'immanii fi akkasumas immoo namoonni gurguddoon illee keessatti ni argamu.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa dubartii uffata aadaa uffattee taa'aa argamtu yoo ta'u suuraan kunis immoo uffata biyya keenya keessatti guyyaa ayyaanaa yookiin guyyaa qophii adda addaa kan uffatamu yoo ta'u, uffata bareedaa halluu adda addaatiin fayyadamanii gosa adda addaatiin godhamee kan argamudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa gosa nyaataa daandiirratti nyaatamu yoo ta'u, innis immoo kan daandiirratti gurguramuudhaan innis dinnicharraa kan qaqal'ifamee, mummuramee hojjatamu yoo ta'u, zayitiidhaan waadamuudhaan kan daandiirratti gurguramudha jechuudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa dhugaatii tokkoo yoo ta'u, dhugaatiin kunisimmoo, dhugaatii gosa alkoolii kan dhugaatii aalkoolii qabu kan ta'u yoo ta'u, dhugaatiin kunis mana dhugaatii garagaraa keesaatti kan argamudha.

Suuraan kun kan mul'isu suuraa konkolaataa gurguddaa yoo ta'u, konkolaatonni kunis geejibaaf oolu. Isaanis immoo meeshaalee gurguddoo ta'an baatanii ol kaasuuf yookiin gad buusuuf gargaaru.

Fakkiin asirratti arginu fakkii dhugaatii yoo ta'u, dhugaatiin kunis immoo dhugaatii mana cuunfaa fuduraaleetti gurguramudha. Cuunfaa kunis gosa fuduraa maangoo jedhamu irraa kan qophaa'edha.

Suuraa kana irratti kan arginuu namoonni wajiira yookiin ministera karooraafi guddinaa akkasumaas badhadhinnaa keessaatti hojeetaan waliin ta'anitoo kan hasaa'aan, waliin mari'achaa, kan waliin walga'ii ta'ani jiraan kan agarsisuudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bakka gurgurtaa fuduraalee garaa garaa yoo ta'u, bakka gurgurtaa kanattis immoo bittaa fi gurgurtaan kan gaggeeffamudha. Fuduraaleen kunneenis: maangoo, abukaadoo, muuzaa, anaanaasii fa'a kan of keessatti qabatudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa namoota jahaa yoo ta'u, namoonni kun hennaa ilaalaman maatii tokko fakkaatu. Akkuma arginutti maatiin kunis immoo kan gammachuudhaan guutaman fakkaatu. Daa'immanii fi namoota gurguddoo waliin suuraa ka'anidha jechuudha.

Fakkiin asirratti arginu kun fakkii alaabaa biyya lamaa kan agarsiisu yoo ta'u,i isaanis immoo alaabaa biyya keenya biyya Itoophiyaa fi akkasumas immoo alaabaa biyya Yerusaalem jedhamtu kan ofirratti agarsiisu alaabaa isaanii kan qabatee jiruu dha.

suuraan asirratti arginu kunis suuraa bakka daldalaa yookiin bakka bittaa fi gurgurtaa kuduraalee fi muduraaleen garaagaraa itti taasifamu yoo ta'u, kuduraalee fi fuduraalee asitti arginu haala teessuma ijaaf nama hawwatuun toora isaanii qabatanii taa'anii gurgurtaaf dhiyaatanii jiranidha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa kutaa barnoota tokkoo yoo ta'u, kutaa barnootaa gara alaa isaarrattis immoo fakkiin adda addaa kaafamee kan mul'atu dha. Fakkiin kunis immoo fakkii qubee dachaa Oromoo ibsuudhaaf kan gargaaru yoo ta'u, akka barattoonni barumsa isaanii innaa baratan kana arganii irraa hubachuu danda'aniif kan kaafame dha.

Suuraan asirratti argamu kun suuraa kophee tomkoo yoo ta’u, kopheen kunis immoo kophee namni kamiyyuu kaawwachuu danda’u akkasumas illee guyyaas yeroo kamiyyuu kaawwachuu kan danda’up fi akkasumas miilla keenya guutuu waan haguuguuf balaa gara garaa irraaa kan nu eeguu danda'udha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa meeshaa mana ijaarsaa keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u, innis immoo kutaa qaama qulqullina qaama keenyaa itti eeggannu keessatti kan argamudha. Innis bakka qulqullina itti bahanidha.

Suuraan asirratti arginu suuraa dubartiin tokko buna qabatteetoo namaaf dhiyeessuudhaaf kan qophoofte yoo ta’u, akka arginutti naannawaa mana nyaataa aadaa fakkaata. Sababni isaas uffata aadaa uffatteetu mana nyaata aadaa keessatti namootaaf kan buna dhiyeessaa jirtudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa miidiyaa namoonni uttiin wal arguudhaaf itti fayyadaman gara garaa kan of keessatti qabatu yoo ta’u, hawwaasni bakka fageenyaa gara garaa irratti argaman suuraa isaanii, sagalee akkasumas illee barreeffamoota gara garaa option walii erguudhaaf kan itti fayyadamani.

Fakkiin as irratti arginu kun fakkii nyaata aadaa Oromoo yoo ta'u, gosti nyaataa kunis immoo cuukkoo jedhamuudhaan kan beekamudha. Cuukkoon kunis dhaadhaa fi daakuu garbuu yookiin bassoo irraa kan hojjetamudha.

Suuraan asi irratti arginuu kun suuraa mana nyataa yookiin mana Buunaa yoo ta'u, haala qarshii salphadhaan argachuu dandeenyuu naannawwa keenyatti argamudha. Kanafu mana nyatatti jechuudha.

Suuraan kuni kan mul'isu suuraa kitaaba tokko yoo ta'u, kitaabni kunisimmoo kitaaba afaan oromoo "goolii gurraacha " jedhamuudhaan beekkamu yoo ta'u, kitaabni kunisimmoo kan barreeffame, barreessaa Toleeraa Fayyisaa jedhamuunidha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa huccuu yoo ta'u, huccuun kunis immoo qaama keenya haguuguudhaaf kan ooludha. Huccuu kanas mudhiidhaa olitti dhiironni uffatanidha. Kunis immoo mana uffannaatti fannifamee kan argamudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa gamoo tokko irratti bareedinaaf jedhaniito alaabaa kanarratti uffisanii argaman yoo ta'u, gamoon kunis immoo alaabaa biyyattii kan uffatee jirudha jechuudha.

Suuraan asirratti arginu kun meeshaa bakka yookiin mana ijaarsaatiif itti fayyadamuu dandeenyu yoo ta'u, innis immoo wanta tokko wanta biroo irraa ittiin sukkuumnee gadhissisuuf itti fayyadamnudha.

Suuraan kun kan agarsiisu suura ibsituu yookiin mallattoo wanta tokko bakka bu'ee kan argamu yoo ta'u, innis bakka bu'ee Ministeera Barnoota Itoophiyaa ta'uusaa kan agarsiisudha. Mallattoo isaa ta'ees ibsa.

Suuraan kun bakka daawwannaa yookaan immoo bakka bohaartiidhaaf namoonni deemaniitoo sammuu isaanii itti boqochiisan daandii fi naannawaa magariisaa kan agarsiisudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa mana yaalii tokkoo yoo ta'u, manni yaalii kunis immoo barattoonni bakka qorichoota garaagaraa akkasuma illee yaalii fayyaa namaa irratti ( dhiiga namaa fudhatanii illee) ta'uu danda'aa; kan yaalii irratti geggeessani dha.

Suuraan kun kan agarsiisu suuraa gosa dhugaatii tokkoo yoo ta'u, gosti dhugaatii kunis immoo lallaafaa jedhameetu kan beekamudha. Innis immoo gosa dhugaatii "Ispraayitii" jenneetu kan waamnudha. Dhugaatiin kunis dhugaatii alkoolii irraa bilisa ta'edha.

Suuraan asirratti arginu suuraa mallattoo ibsituu wanta tokkoo yoo ta'u innis immoo mallattoo yookiin ibsituu gosa buna tokkoo kan ibsu yoo ta'u innis buna akkoo kan jedhamu yoo ta'u inni barreeffama kan ofirraa qabudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa kopheewwan garagaraa yoo ta'u, kopheewwan kunisimmoo yeroo barbaannetti yookiinimmoo yeroo ho'aallee kan uffat kan kaawwatamuu danda'anidha. Kophee kuniinisimmoo gogaawwan gosa garagaraarraa kan hojjatamu ta'uu danda'u.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa dubartiin uffata aadaa naannoo Walaayittaa haala hodhaa faashinii ammaa eeggateetoo halluu gara garaatiin bareedee hodhameetoo yeroo ammaa akka ta'uttu bareedee hojjetameetoo gabaarra kan oole. Yeroo ammaa uffatteetoo bareeddee dhaabbattee jirti jechuudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa dubara buna danfisuudhaaf teessee jirtu yoo ta'u, buna siinii ishee fi waan buna itti danfistu qopheeffattee kan teesseetoo buna danfisaa jirtu kan agarsiisudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa qaamni seera kabachiisu namoota poolisoota leenjisaa jiru kan agarsiisu yoo ta’u, isaanis immoo tooraan dhaabbatanii kan leenjii fushachuuf jiran ta'uu isaa agarsiisa.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa dubartiin uffata aadaa naannoo oromiyaa uffattee argamtu yoo ta'u, uffata aadaa yeroo ammaa ittiin bareedee haala adda ta'een hodhamee argamu uffattee akkasumas meeshaa harkattii fi addarra illee kan kaawwattee jirtu kan aadaa naannooshee ibsuuf kan kaawwattedha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa meeshaa manaa yoo ta'u, meeshaan manaa kunis meeshaa elektirooniidha. Kan buddeena ittiin tolfachuudhaaf nu gargaarudha. Buddeena mana keessatti elektiriika qofaa fayyadamnee abidda tokko malee hojjatannuuf kan nu gargaarudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa alaabaa yoo ta'u, alaabaan kunis immoo mallattoo yookiin ibsituu naannoo tokkoo yoo ta'u, innis immoo alaabaa naannoo Gaambellaadha. Gaambellaanis naannoo biyya keenya Itoophiyaa keessaa tokkodha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa kitaaba tokkoo yoo ta'u, kitaabni kunis immoo kitaaba asoosamaa Afaan Oromoo Hawwii jedhamuun beekamudha. Kitaabni kunis kan barreeffame uummata Oromoof hog-barruu isaa guddisuufidha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa taphataan tokko haasawa taasisaa jirudha. Taphataan kunis taphataa ruumen amoorin jedhamu yoo ta'u, innisimmoo guyyaa boruutti jabaannetoo nuti manchister yunaayitid tapha keenya jabaannetoo kan taphannu ta'uusaa jedhee kan haasaa taasisaa jirudha.

Suuraan asirratti argiu kun suuraa meeshaa qara qabu yemmuu ta'u, innis sibiila irraa kan hojjetamuufi bakka qabannaa illee kan qabudha. Meeshaan qara qabu kunis meeshaa adda addaa itti muruudhaaf kan itti fayyadamnudha. Fakkeenyaaf mukaa yookan wantoota jajjaboo adda addaa sibila illee ta'uu danda'a ittiin muruudhaaf kan nu gargaarudha.

Fakkiin asirratti arginu kun dubara Itoophiyaatti naannoo baadiyyaatti argamtu yoo ta’u, isheenis mataa ishee akkaataa naannawaa isaaniitti, aadaa isaaniitti kan dha'attee argamtudha jechuudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bakka bittaa fi gurgurtaa adda addaa yoo ta'u, bakka fuduraalee fi kuduraaleen adda addaa itti gurguramanidha. Kuduraalee fi fuduraaleen adda addaa kunis haala bareedinaa fi qulqullina isaanii eeggattaniin, toora toora isaanii eeganii kan taa'anii fi gurgurtaadhaaf kan dhiyaatanidha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa daa'imman yookaan ijoolleen nyaata qopheessuu barachuudhaaf uffata nyaata itti qopheessan uffataniitu, meeshaa ittiin qopheessan qopheeffataniitu nyaata akkaataa itti qopheessan barachuuf qophaa'anii kan jiran agarsiisa jechuudha.

Suuraan asitti arginu kun suuraa mana amantaa Ortodoksii Tewahidoo yoo ta'u, mana amantaa Laalibalaa jedhamuun beekamudha. Innis ammoo bakka kadhannaan gara garaa itti gaggeffamuufi akkasuma ille bakka turizimiidhaaf kan ta'udha. Namoonni biyya keessaa illee biyya alaa daawwannaadhaaf kan dhufanii ilaalanii galii biyyaaf argamsiisudha.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bineensa bosonaa tokkoo yoo ta'u, bineensi kunis ammoo arbaa kan jedhameeto beekamudha. Arba maatii tokko kan agarsiisu arba gurguddaafi arba xixiqqookan jiran kan agarsiisu kan ta'edha.

Suuraan asirratti kan argamu kun suuraa kuduraa fi muduraalee garaagaraa bakka gurgurtaatti haalan toora isaanii eeggatanii bareedanii bifa nama hawwatuun kan taa'an yoo ta'u, kuduraaleen kunneenis immoo kan akka anaanaasii, maangoo, avokaadoo, shunkurtaa fi kanneen biroollee kan of keessatti qabatudha.

Suuraan asirratti argamu kun meeshaa ciisichaa yoo ta'u, kunis siree kan jennee waamnudha. Innis immoo reefu waan hojjatame fakkaata. Siree hojjatamee bakka hojjaatti alarra dhaabbatee jirudha jechuudha.

Suuraa asirratti arginu kuni suuraa mana nyaataa aadaa tokko keessatti shamarreen buna danfisuudhaaf qophooftee argamtu yoo ta'u, isheenis uffata aadaa ishee uffatteetu haala bareedaa ta'een bunashee kan danfisaa jirtu ta'uu agarsiisa.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa namoonni mana amantaa isaanii keessatti kan argaman agarsiisu yoo ta'u, isaanis immoo namoonni kunneen sagada waaqa isaaniitiif kan dhiyeessaa jiran ta'uu isaanii kan agarsiisu dha.

Suuraan asirratti mul'atu kun suuraa dubartiin takka uffata aadaatiin bareeddeetoo miidhagdee kan jirtu yoo ta’u, isheenis uffata aadaa naannoo Harargee kan uffattee jirtuu fi adda, Morgan fi akkasuma illee harka ishee irratti callee naannawaa sana ibsu uffata ishee wajjin deemu kan uffattee kaawwattee jirtu agarsiisa jechuudha.

Suura kana irratti kan arginu suura haalluu yookaan qalama gara garaa kan qabu yoo ta'u, innis ammoo fakkii gara garaa kaasudhaaf kan itti fayyadamnu, haalluu gosa gara garaa kan qabudha jechuudha.

Suuraa kana irra dubra faayamtee fi bareeddeetu mullata.

suna sarati arginamoni sruraa filtuu mataa yoo ta'uu filtuu mataa kusaa daadda akkataa halluu nuti barbaannee argachuu banda ndeenu mataa geemeettiin filuudhaafittiin sarreeffachuudhaafittiin barreeffachuu dharkan itti fayyadamue

Fakkiin asirratti arginu kun naannaawwan gataan itti gatamu gataa baay'ee laftisaa ol ka'utti kan guutamee jiru ta'uu namoonni asirratti arginu kunis immoo gataa kana gosa gosaan adda babaasanii kan konkolaatatti naqaa jiranidhaa jechuudha.

suuraa asirratti arginuu kuni suuraa meeshaa tokko yoo ta'uu meeshaan kunisii immoo faayila yookiin waraqaa barbaachisuu addaaddaa bakka hojiitti yookiin immoo mana barnootaattilee ta'uu danda'aa keessaa haala nageenyiisaa eegameen waraqaa adda addaa keessaa kaawwachuu cafuun gargaarudha.

Kan suuraa irratti arginu kun suuraa meeshaa yoo ta uu meeshaan kunis immoo baa'istuu mallattoolee yookiin immoo barreeffamoota waraqaa irra jiran kan ittiin baa'isuudhaaf nu gargaaraniidha. Innis waraqaa keessaa kaa'uudhaan barreeffama yookiin fakkii yookiin wantoota ta'uu hundumaa waraqaa irratti mul'atan waraqaa biraa irratti fakkeessaniito akka nuuf ka'aaniif kan nu fayyaduudha jechuudha.

suudhaan sirratti arginkuni suuraa barsiisaan kutaa barnootaa keessatti waa'ee siyaasaa baradootaa isaa barsiisuudhaan kar argamo ta'u salidaarrattis immoo waa’ee siyaasaa bareessatii akka isaan baratan kataassaa jirudha

suuraan asirratti arginu kun suuraa namoonni gurguddoon fakkeenyaaf ministeeri waliigalaa biyattii iitoopiyaa dr abiyyi ahamedfi namoota gurguddoo addda waliin suuraa biroo barnootaa itoophiyaa keessatti waliin ka’an agarsiisa

Suuraa as irratti arginu kuni suuraa beelladootaa yookiin bineensota mana keessa jiraatanidha.

suuraa nasarratti arginu kun suuraa alaabaa yokii mallattoowaa ibsuudhaaf taa'eyoo ta'uu mallattoon kuniis immoo taphattoota garei taphattoota kuphaa miilaa garei qidus gorgis kan agarsiisuudha

suuraan asirratti arginu kuni suuraa gejjibaa yoo ta,u konkolaataan kunis immoo namoota akkasuma illee meeshaalee adda addaa gejjibuudhaan bakka tokkoo kara bakka birootti geggeessuudhaaf kan oluudha. akkasumas akkuma arginu kana konkolaatootni kunneen meeshaalee adda addaa of irratti baatanii akkasumas illee namoota illee kan gejjibaniidha.

suuraa kanaraatti kan arnu suuraa hamran amantaa tokko hordofan amantaa islaamaa jedhamu dhan beekamuu kan hordofan waliin ta'anii tookan dhugaa waliin saaqatii hokkolfaatii ka waliin xaphatan kan agarsiisu daachuudhasshamarra muslimaa waliin kolfannidha

suuraa sanarratti arginuu kun suuraa lafa qonnaa yoo ta'u lafti qonnaa kunis immoo midhaan irratti facaafame geessisee ta'o kan midhaanichis bareedetoo ifa ta'ee biqiltootni baalaa isaanii mammagariisa ka bareedanii ta'o kan mul'ataniidha

Suuraan as irratti arginu kun, gosa kuduraa shunkurtaa jedhamudha. Shunkurtaa diimaa kan of keessatti qabate yoo ta'u ,shunkurtaa kanas immoo akka gurguramuudhaaf oolutti addaan lafa irratti bittinsanii kan jirudha jechuudha, gargar xixiqqeessanii gurguruudhaaf.

suuraa as irratti arginu kun suuraa dubartiin takka bishaan kan waraabbachaa jirtu kan ta'u kan agarsiisu yoo ta'u innis immoo ishiin laga lagaa bishaan meeshaa qabdu bishaanii kessatti bishaan lagaa kan waraabbachaa jirtu kan agarsiisudha.

suurraan asirratti argamu kun suuraa baalashaa hojjatameetuu akka gurgurtaadhaaf oluutti kan hidhamee too hamma hammaa xexiqqaatito qophaa'ee gurqurtaadhaaf akka olu ta'ee too qophaa'e argamu jechudha.

kan surana sirratti argina kun suuraa dhiirooti waliin ta'aniin sarba naannaa romoo kan waliin sarbaa jiran kan agarsi ta'uu inni sarba naannaashawaa shubbisa dhiiroonni waliin ta'anii too kan subbisaati mul'ataniidha

Suuraan as irratti arginu kuni suuraa harreewwan adda addaa daandii konkolaataa kessatti hidhamanii argamaniidha.

Suuraan as irratti arginu kun namoota hiriira nagaa ba'an yoo ta'an namoonni kunis immoo hiriira nagaa waan ba'aniif waan ibsachuu barbaadan agarsiisuudhaaf harka isaaniitin mallattoo harka isaanii walda barsuudhaaf mallattoo addaa agarsiisuudhaaf kan jiran ta'uu isaani argina jechuudha.

suura nasarratti argin kuni suuraa kitaabaa yoo ta'u kimmoo kitaaba walaluu adda addaa kanuf keessatti qabuutudha innis kusaa kitaabni kunis gola iccitii jedhame kan beekama yoo ta'uu barreessaa boonaa gammachuu jedhamu barreeffame kana ummataaf dhi'aatee dha

Suuraan asirratti arginu kun suuraa bakka gurgurtaatti meeshaalee bakka gurgurataatti dhihaatanii argaman yoota'u; Meeshaalee kunneenis kan akka Saamunaa huccuu, Saamunaa ilkaanii, akkasuma illee shaamaa yookaan iftuu kan gurgurtaaf dhi'aatani argamani agarsiisa.

suuraa kan irratti janabinu suuraa kutaa barnootaa tokkoyuuta kutaa barnootaan kunis immoo haalateessuma addaaddaa kan baratootaf qupaa qupaa isaaniitti ta'anii haala mijaaa ta'iin ta'anii too barumsa isaanii itti hordofu danda'anii kan isaaniif qupaa in argamuudha

Kan asitti arginu kun kuduraalee fi fuduraalee adda addaa yoo ta'u, innis haala mana itti gurguramu haala teessuma saniitiin kan taa'e yoo ta'u, kuduraaleen kunneenis avokaadoo, maangoo, timaatimaa fi shunkurtii kan of keessatti qabatudha.

Suuraan asirratti arginu kuni suuraa konkolaataa guddaa yoo ta'u konkolaataan kunis immoo konkolaataa geejjibaaf oluudha. konkolaatan kunis namoota magaalaa tokkoo gara magaalaa biraa yookaan immoo magaalaadhuma tokko keessatti naannawaa tokkoo gara naannawaa biraatti yeroo gabaabaa keessatti geejjibeetoo qaqqabsiisuudhaan kan gargaarudha.

Fakkiin as irratti arginu kun nyaata biyya keenyatti beekamaa ta'e yoo ta'u naannoo keenyatti kan guyyaa guyyaadhaan nyaatamuudha. Innis buddeena, shiroo fi kan kana fakkaatan of keessaa qaba.

suuraa naasirratti arginu kuni suuraa teessumaa yao ta'u teessumni kunis immoo teessuma duratti kanama immoo akka turiizimitti yookiini immoo akka daawwannaadhaah olutti jedhamee tookan hamgamaatti taa'e argamuudhachodhass suuraa tossumaati

suudaan sarratti argunu kun suuraa meeshaa tokkoo yoo ta'u meeshaan kunis immoo hanga wantoota safaruudhaaf garitti fayyadamnudhannaa waa'ee immoo mana daakaa keessatti kan fayyadamoo ta'u hanga daakuu yookii hanga midhaan tokkoo ahamamati ka ta'e safaruudhaaf irakaawanii hammasaa beekuudhaaf kan bargaarudhachu

As irratti arginu kun meeshaalee ijarsaa adda addaa keessaa isa tokko yoo ta'u innis pilaastikii irraa kan hojjetameedha innis faayidaan isaatis wadaroo elektiriikaa of keessatti qabachuudhaan akka in dabarsinii kan godhudha.

suuraa kun kan agarsiisu suuraa mana kitaabaa tokko yoo ta'uu mana kitaabaa keessatti haala sagalee cal'isaatii namoonni kitaabota ofii isaaniitii qabatanii kan ta'aniito ofii isaanitii haala tasgaba'ina qabuu kan ta'aniitoo dubbisan kan agarsiisuudha kanaafu mana kitaabaa tokko agarsiisa jechuudha

Suuraan as irratti arginu kun suuraa tessumaadha. teessumni kunis immoo dalga kan dheeratuu fi namoota baay'ee kan baachuu danda'uudha. teessumni kunis immoo sibiilaa fi mukarraa kan hojjetamedha, akka ilaallutti teessumni kun waggaa dheeraa kan lakkoofsise fakkaata.

Suuraan asaratti argan kun suura beeksa yookiin maxxansa zaayiitni konkolaataa dhuumeeraa jadhuu ta'u innis immoo zaayitni konkolaataa waan dhuumeef konkolaatoonni adda addaa kan gijjibaa yookiin konkolaataa manaa akkasuma illee mootoroonni adda addaa kan hiriira isaanii eeggatan dhiitu hanga zaa konkolaataa dhufuutti eeggachaa jiran ta'uu sa agarsiisa.

fakkina sirratti arginu kun midhaan daakaa jiruyoo ta'u midhaan gosa adamanadaakaa kara keessatti daakuu dandeenya fakkienyafasitti kan arginu barbarrii daakamaa jiruyoo ta'u kara lamaan midhaan ddaadda kan daakaa jirootechube

suuraa nasaratti arginu kun suuraa namoota walgayii waliin ta’anii waa irratti mare achuudhaaf ta'an yoo ta'uu isaanis immoo waa’ee siyaasa biyyattii yookiinimmoo wantoota nageenya biyyattiin keessa jirtu irratti mari'achuudhaaf walgayii waliin ta'aniidha

suuran asarratti arginu kun suuraa maanguddoo lamaa yoo ta'u maanguddoon kunnini immoo naanno magaalaa baa'ee yookiin naannawaa baadiyyaa keessa kan dhaabatanii too jiran yoo ta'u haalli uffannaa isaanii yookiin rifeensi isaanii gosti rifeensaa isaanii kan naannawaa isaanii yookiin aadaa isaanii muliisuudhaan kan argamuudha